Mefano ndino otamu miniwa okathano koStandard Bank. Kaza kombanga ndjono yoStandard Bank taka popi kombinga yoku kwathela aantu nkene tayi ikelele komakengelelitho. Opuna nee okakalata ano okabob card oshowo okakumba hoka taka ulike kutya gamena ombaanga yoye komakengelelo.